Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tambayan mu tana nuna cewa ne ai mutun yana so a haɗa su da limamin addini kuma ya bada shawara na ruhaniya domin tallafawa a tafiyar mu ta lafiya to a lokacin da mutun ke fuskantar matsalolin lafiya ko dai ta jiki ne ko kuma ta zuciya ita lafiyan da ruhaniya sau da yawa yana iya buƙatan wani nau'in tallafi da yafi na likita kaɗai tunda yana iya zama tallafin addini ko na ruhaniya saboda haka tambayar da muka gabatar tana da nufin taimaka ma mutun wajen samun goyon baya daga ɓangaren da zai ƙarfafa masa gwuiwa, rage masa damuwa kuma ya ba shi kwanciyar hankali limaman addini ko masu bada shawara na ruhaniya sune mutanen da suka samu horo kan yadda zasu tallafa wa mutane daga ɓangaren ruhaniya da tunani a lokuta da dama irin wannan tallafi yana taka muhimmiyar rawa wajen warkar da mutun gabaɗaya ba wai jiki kaɗai ba har da zuciya da ruhin sa wasu mutane suna jin ƙarfi da kwanciyar hankali idan sun samu damar tattaunawa da wani da ya fahimci addinin su ko tunanin su na ruhaniya wannan tambayar tana da matuƙar amfani musamman ga mutanen da ke fama da ciwo mai tsanani ko waɗanda ke fuskantar mawuyacin hali na rayuwa irin su mutuwar makusanci, rashin lafiya mai tsanani, ko damuwa mai matuƙar zurfi a irin wannan lokaci mutane da dama na buƙatar taimako fiye da magani kawai suna buƙatar wani da zai saurare su ya ƙarfafa musu gwuiwa, ya tuna musu da ɓangaren ban, ban gaskiya da fatan alheri wanda hakan zai iya ƙara musu ƙwarin gwuiwa su cigaba da fafutukar rayuwa idan mutun ya yarda zamu iya taimaka masa wajen haɗa shi da limamin addini ko mashawarcin ruhaniya da ya dace da shi wannan zai iya kasancewa daga addinin da mutun ke bi, ko musulunci, ko kiristanci, ko wani addini na daban haka kuma ana iya tabbatar da cewa wannan taimako zai kasance mai girmama sirrin mutun da al'adar sa ba tare da nuna banbanci ba wani lokacin ba lallai bane mutun ya nemi limamin, limami dan ibada kawai wani lokaci mutun na buƙatar su saurare shi su ƙarfafa masa zuciya su ba shi shawara bisa tsarin addini ko ruhaniya wannan na taimakawa sosai wajen rage damuwa, hana faɗuwar gwuiwa da bunƙasa rayuwar tunani da ruhin mutun a ƙarshe wannan tambaya tana nuna damuwa da kulawa da lafiyar mutun gabaɗaya jikin, zuciya da ruhin sa dan haka idan mutun ya ga yana da matsala yana da dama yaje ya tuntuɓi waƴannan mutane da muka lissafa a sama domin ƙarfafa tafiyar sa wajen warkewa da samun lafiyar zuciya ta jiki.

Ta yaya asibitoci zasu horar da ma'aikatan su na su fahimci kuma su girmama addinai da banbancin addini a tsarin kula da lafiya a cikin al'ummomi da dama addini na taka muhimmiyar rawa wajen tsara rayuwar mutane musamman a fannin lafiya dan haka asibitoci suna da alhakin horar da ma'aikatan su yadda zasu fahimci girmama banbancin addini na marasa lafiya da abokan aiki ga wasu daga cikin hanyoyi da yakamata a bi na ɗaya horan fahimtar al'adu da addini wannan horo yana taimaka wa ma'aikata su fahimci yadda addini da al'adu ke shafar ra'ayoyi da ɗabi'un marasa lafiya ana koyar da su yadda zasu yi mu'amala da marasa lafiya bisa girmamawa da fahimta tare da gujewa yin hukunci ko kuskure haka kuma ana koya musu yadda zasu yi amfani da masu fassara da masu bada shawara na addini dan inganta sadarwa ga marasa lafiya abu na biyu, tattaunawa da wakilan addini wannan hanya tana baiwa ma'aikata damar tattaunawa banbancin addini da yadda zasu yi aiki tare da cikin girmamawa da kuma fahimtar juna ana gayyatar wakilan addini daban-daban su yi jawabi da kuma amsa tambayoyi daga ma'aikata domin ƙara fahimtar juna sannan na uku koyar da yin tarihin ruhaniya wannan yana nufin koyan yadda za'a tambayi marasa lafiya game da addinin su da yadda hakan ke shafar lafiyar su ana koya ma ma'aikata yadda zasu tambayi masu dacewa da yadda zasu yi amfani da bayanan da suka samu wajen tsara shirin jinya sannan akwai kafa manufofi masu girmamawa asibitoci su kafa manufofi da zasu baiwa marasa lafiya damar yin ibadun su kamar samar da wuraren sallah daidaita lokutan jinya da buƙatun addini da kuma baiwa marasa lafiya damar samun abinci da ya dace da addinin su sannan tattaunawa kan banbancin addni, wannan hanya tana baiwa ma'aikata damar tattaunawa banbancin addini da yadda zasu yi aiki tare da cikin girmamawa ana gudanar da zaman tattaunawa da nufin ƙara fahimtar juna da kuma inganta sadarwa tsakanin ma'aikata da marasa lafiya sannan akwai sadarwa da masu fassara dan magance matsalolin harshe kamar su turanci ko wasu yarurrukan daban-daban, asibitoci su horar da ma'aikata yadda zasu amfani da masu fassara da masu bada shawara na addini wannan zai taimaka wajen inganta sadarwa da marasa lafiya da kuma tabbatar da cewa an fahimci buƙatun su na addini da al'adu.

Ta yaya addinai suke duban dangantaka tsakanin imani da magani addinai daban-daban suna da ra'ayoyi masu banbanta game da danganta tsakanin imani da magani wannan banbanci na tasiri sosai wajen yanke shawara marasa lafiya da kuma yadda za'a gudanar da jinya ga yadda wasu manyan addinai ke kalon wannan dangantaka na ɗaya idan zamu fara zamu ce to akwai musulunci a musulunci rayuwa da lafiya tana da daraja sosai musulmai suna ganin cewa Allah ne ke bayar da lafiya kuma yana da haƙƙin neman magani duk da haka akwai wasu ƙa'idoji da ke jagorantar magani kamar gujewa amfani magungunan da ke ɗauke da sinadaran haram kamar naman alade ko giya a lokuta masu tsanani ana iya yarda da jinya idan babu wata hanya ta daban amma a guji duk wani abu da zai iya kawo mutuwa ko cutarwa ga mara lafiya a lokacin mutuwa musulunci yana ganin cewa Allah ne ke iko da lokacin mutuwa kuma ba'a yarda da kashe rai ko taimakawa wajen kashewa na biyu, akwai kiristanci addinin kiristanci yana cewa imani da magani tare suke tafiya kiristoci suna ganin cewa Allah ne ke bayar da lafiya kuma yana amfani da likitoci da magunguna wajen warkar da marasa lafiya duk da haka akwai banbance-banbance tsakanin coci da coci game da yadda ake kallon amfani da magunguna wasu cocin suna goyon bayan amfani da magunguna yayin da wasu ke ganin cewa addu'a da imani kawai zasu iya warkar da mutun a lokuta masu tsanani ana iya yarda da jinya idan mara lafiya yana ganin cewa hakan zai taimaka masa akwai addinin yahudu a yahudanci rayuwa tana da daraja sosai kuma ana ganin cewa magani yana da mahimmanci wajen kiyaye rayuwa duk da haka akwai wasu ka'idoji da yake jagorantar magani kamar gujewa amfani da magungunan dake ɗauke da sinadaran haram kamar naman alade a lokacin mutuwa yahudanci yana ganin cewa Allah ne ke da iko da lokacin mutuwa kuma ba'a yarda da kashe rai ko taimakawa wajen kashewa ba akwai addinin yana cewa imani da magani su ma tare suke aiki suna ganin cewa Allah ne ke bayar da lafiya kuma yana amfani da likitoci da magunguna wajen warkar da marasa lafiya duk da haka akwai banbance-banbance tsakanin al'ummomi game da yadda ake kallon amfani da magunguna wasu al'ummomi suna goyon baya amfani da magunguna yayin da wasu ke ganin cewa addu'a da imani kawai zasu iya warkar da mutun a lokuta masu tsanani ana iya yarda da jinya idan mara lafiya yana ganin cewa hakan zai taimaka masa.

Shan nonon uwa kawai a cikin watanni shida na farko na rayuwar jariri yana da matuƙar mahimmanci wajen gina tsarin garkuwar jiki mai ƙarfi wannan tsarin garkuwar jiki yana taimakawa wajen kare jariri daga kamuwa da cututtuka da kuma inganta lafiyar sa gabaɗaya to amma akwai hanyoyi ta yadda hakan yake faruwa akwai na ɗaya su akwai abinda ake kira a turance anti-bodies akwai abinda yake isar da waƴannan anti-bodies daga mahaifa nonon uwa yana ɗauke da sinadarai masu garkuwa kamar su heamoglobin wanda ke kare sassan ciki kamar baki, hanci da huhu daga kamuwa da ƙwayoyin cuta wannan abu da muka faɗa yana rufe sassan ciki na jariri yana hana ƙwayoyin cuta shiga jikin sa haka kuma nonon uwa yana ɗauke da wani sinadari da ake kira lactoferin lysozyme da oligosaccharides wanda ke taimakawa wajen kashe ƙwayoyin cuta da kuma hana su yaɗuwa a cikin hanji sannan kuma akwai isar da ƙwayoyin garkuwa wanda ake kira immune cells a turance nonon uwa yana ɗauke da ƙwayoyin garkuwa kamar lymphocytes waɗanda ke taimakawa wajen gano da kuma kawar da ƙwayoyin cuta wannan yana taimakawa wajen gina tsarin garkuwar jiki na jariri, yana koya masa yadda zai iya martani ga ƙwayoyin cuta shi ne ke taimakawa taimakawa wa cigaban microbio na hanji nono uwa yana ɗauke da oligosaccharides waɗanda ke ciyar da ƙwayoyin cuta masu amfani a cikin hanji wannan yana taimakawa wajen gina tsarin garkuwar jiki na jariri yana rage yiwuwar kamuwa da cututtuka kamar su diabetes da asthma sannan ƙara ingancin amsa ga allurar rigakafi jariran da ake shayarwa suna nuna ingantaciyar amsa ga alluran rigakafi fiye da waɗanda ake basu nonon dabba wannan yana nuna cewa shayarwa yana taimakawa wajen gina tsarin garkuwar jiki yana ƙara ingancin rigakafi kamar na polio da tetanus sannan akwai karewa daga cutar ciki da rashin lafiya jaririn da ake shayarwa suna da kariya daga kamuwa daga cututtuka kamar gudawa, sanyi da kuma cututtukan fitsari na ɗaukan a cututtuka na fitsari infection wannan yana nuna cewa shayarwa yana taimakawa wajen gina tsarin garkuwan jiki yana kare jariri daga kamuwa da cututtuka sannan akwai kariya daga cutar jiki da rashin lafiya jaririn da ake shayarwa suna da kariya daga kamuwa da cututtuka kamar asthma da cututtuka da ake ɗauka na alergy wannan yana nuna cewa shayarwa yana taimakawa wajen gina tsarin gina garkuwar jiki yana kare daga kamuwa da cututtuka.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan matsala wato rashin samun ingantacen haɗin jariri da nono uwa yayin shayarwa na iya haifar da matsaloli ga lafiyar jariri da kuma jin daɗin mahaifiya gane wannan matsala da wuri yana da matuƙar mahimmanci dan gujewa matsaloli kamar rashin samun isashen abinci ciwon nono da kuma wahalar shayarwa mene ne alamomin wannan matsala ga jariri na ɗaya ciwon nono da zubar da jini idan mahaifiya tana jin ciwo mai tsanani ko kuma nonon ya fara zubar da jini bayan shayarwa wannan na nuna cewa jaririn baya latching yadda yakamata wannan na iya haifar da rauni a nono kamar su tsagewa ko kumburi jariri yana bacci cikin ɗan lokaci bayan wannan matsala wato latching idan jariri yayi bacci cikin mintuna biyu ko uku bayan latching ko kuma yana bacci kafin ya fara shayarwa wannan na nuna cewa baya samun isashen abinci idan jariri yana fitar da ruwa kaɗan ko babu idan jariri bai fitar da fitsari fiye da sau shida a rana ko kuma bai fitar da bayan gida fiye da sau biyu a rana a wannan na nuna cewa baya samun isashen abinci sannan na huɗu jariri yana jin zafi ko ciwon ciki bayan shayarwa idan jariri yana jin zafi ko ciwon ciki bayan shayarwa wannan yana nuna cewa yana shan iska mai yawan mai yawa yayin shayarwa da ke nuna matsalar wannan latching ɗin iska yake zuƙa ba nono yake sha ba mahaifiya tana jin ciwo ciwon nono bayan shayarwa idan mahaifiya tana jin ciwon nono ko kuma nonon ya zama mai kumburi bayan shayarwa wannan na nuna cewa jaririn baya shan nonon yadda yakamata to ta ya za'a magance wannan matsala na farko gyara matsayin jariri da mahaifiya mahaifiya yakamata ta zauna cikin kwanciyar hankali tare da tallafin gwuiwa da ƙafafu jariri yakamata ya kasance a cikikn matsayi mai kyau tare da kai da jikin suna cikin layi ɗaya idan jaririn yana cikin matsayi mai kyau zai iya samun nono yadda yakamata sannan a karfafa latching mai kyau, mahaifiya ya kamata ta tabbatar cewa jaririn yana buɗe bakin sa sosai kafin shayarwa yakamata nonon ya shiga bakin sa tare da areola mai yawa a cikin bakin sa wannan zai taimaka wajen samun isashen abinci ga a tarihi.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wannan yana magana aka tasirin al'adu da addinai kan tsawon lokacin da uwa zata shayar da jariri al'umma ta zartar ɗan lokacin da uwa zata shayar da jariri yana matuƙar tasiri daga al'adun gargajiya da addinai a al'umma daban-daban wannan tasiri yana bayyana ne ta hanyoyi da dama kamar yadda al'adu ke tsara lokacin shayarwa yadda ake kallon shayarwa a bainar jama'a da kuma yadda ake fahimtar buƙatun jariri tasirin al'adu da addinai a tsawan lokacin shayarwa abinda zamu fara ɗauka na ɗaya shi ne al'adun gargajiya a Afirka a yawancin al'umomin Afirka shayarwa ana kallon ta a matsayin alhakin uwa da kuma alheri ga jariri a wasu al'ummomi tana ganin cewa jariri yakamata ya fara cin abinci mai nauyi ne bayan ya fara tafiya wanda hakan ke nufin cewa shayarwa na iya cigaba har zuwa shekaru biyu ko fiye da haka kamar uku zuwa uku ko biyu da rabi wannan al'ada tana ƙarfafa dagantaka tsakanin uwa da jariri kuma tana nuna mahimmancin kulawa da juna a ciki al'umma addinin musulunci shi kuma yadda ya kalli abin, addinin musulunci an umarci uwa da ta shayar da jariri har tsawon shekara biyu kamar yadda aka bayyana a cikin al'ƙur'ani wannan umarni yana nuna mahimmancin shayarwa a matsayin alhakin uwa ko kuma hanyar tabbatar da lafiya jariri sai dai akwai banbance-banbance a yadda ake fahimtar wannan umarnin a tsakanin al'umomi inda wasu ke ɗaukar wannan matsayin da tsauri yayin da wasu ke ɗaukar shi sassauci sannan a wasu ɓangarori na al'adun Yammaci, Yammacin duniya a ƙasashen Yammacin duniya shayarwa ana kallon ta a matsayin zaɓi na uwa kuma tsawon lokaci shayarwa yana dogara ne a kan ra'ayin uwa da kuma yanayin rayuwar ta a wasu lokuta shayarwa na iya daskarewa bayan watanni uku ko shida bisa buƙatun uwa da kuma yanayin rayuwar ta to mu kuma a ƙasar mu Najeriya ya wannan abu yake? A Najeriya musamman a Arewa al'adun gargajiya da addinai suna taka rawa wajen tsara lokacin shayarwa duba da cewa addinin dake tasiri sun haɗa da yin amfani da magungunan gargajiya ko ruwa wasu al'ummomi suna ganin cewa ba'a isar da isashen abinci ga jariri sai an fara ba shi ruwa ko magunguna gargajiya wanda hakan ke kawo cikas ga shayarwa ta musamman saboda wani abu da ake kira a turance colostrum shi ake fara so yaro ya sha domin yana da hanyoyi na gina jiki dan ko a dabbobi ana son a fara amfani da wannan domin shi yake basu ah ƙwarin jiki wani yana da kala kamar a ruwan ɗorawa to me colostrum ɗin yake nufi a wasu al'ummomi a ganin cewa nonon farko shi me colostrum ba shi da amfani ko kuma yana da illa ga jariri wanda hakan ke jawo jinkirin fara shayarwa tasirin iyaye mata a wasu lokuta iyaye mata suna ganin cewa shayarwa na iya sa nono faɗi ko kuma yasa su rasa kyau wanda ke sa su dakatar da shayarwa da wuri.

Assalamu'alaikum wa rahmatullah Toh ta yaya ma aurata da iyale za su taimakawa ma haifiyar da ta ke shayarwa da taimako na jiki da na hankali kamar yadda mu ka sani, shayarwa na daya da ga cikin mahimmar ayukan da uwa ke yi don kuka da lafiyar jariri da kuma gina dangantaka mai karfi tsakanin ta da shi sai dai wannan aiki na iya zama mai wahala da gajiya musamman ga uwa mai shayarwa dan haka, ma aurata da sauran en uwa su na da rawar da za su taka wajen ba da goyon baya na hankali da kuma na jiki toh wanene taimako na hankali da zasu bayar yin koyi da uwa ma aurata na iya halatar darasan shayarwa tare da uwar kafun haihuwa wannan zai taimaka masa ya fahimci yadda za a taimaka mata wajen samun matsayi mai kyau da kuma yadda za'a magance matsoron da za su iya tasowa kamar rashin samun isheshen nono ko kuma ciwon nono tsannan akwai karfafawa karfafa gwiwa da girmamawa yin yabon kokarin uwar da nuna da nuna mata cewa ta na yin aiki mai kyau ya na da matukar mahimmanci tsannan ya na kara mata kwarin gwiwa da kuma rage damuwa tsannan akwai kula da lafiyar hankali. Idan uwar ta na nuna alamun damuwa kamar baccin rai, gajiya mai yawa ko kuma rashin jin dadin kanta abokin aure ya kamata ya taimaka mata wajen samun taimakon likita ko kuma ya tuntunbi masu bada shawara kan lafiyar hankali Toh sai kuma taimako na jiki, kula da ayukan gida yin aikin gida kamar wanke kaya, girki da kuma kula da sauran yara ya na taimakawa uwar ta samu hutu ta kuma mai da hankali kan shayarwa. Tsannan kuma debe ma ta lokaci na jariri abokin aure ma'ana miji na iya daukar jariri a jikin sa din taimakawa uwar ta samu hutu ko kuma ta yi wanka. ya na iya canza a umm diaper kenan a turance, ko pampers ko kuma yin wasa da jaririn, dan gina dangantaka mai kyau tsannan a taimakawa uwar ta samu abinci da ruwa taimakawa uwar wajen samun abinci mai gina jiki da kuma ruwa ya na taimakawa wajen samar da isheshen nono. Haka kuma ya na taimaka ma ta da samu kuzari da kuma lafiyar jiki. tsannan akwai kuma taimako kuma na zamani idan uwar ta na fiskantan matsaloli wajen shayarwa wa abokin aure na iya taimaka ma ta wajen tuntunɓa kwararu kamar ah lactation consultant a turance ko kuma likitoci. Toh akwai abubuwa daban-daban da ya kamata mutane su kula da shi domin a taimaka wa uwa ta samu wannan ruwan nono mai yawa da kuma mai kyau mai inganci domin duk su ze taimaka, ze taimaki dan su ne, mungode.

Assalamu alaikum warahmatullah, barkan mu da wannan lokaci wannan tambaya tana cewa ne wasu abinci ne mafi inganci da suke taimakawa wajen ƙara samar da ruwan nonon uwa a lokacin shayarwa to a lokacin shayarwa abincin da uwa ke ci yana taka muhimmiyar rawa wajen samar da isashen nono wasu abinci suna ɗauke da sinadarai masu taimakawa wajen ƙara samar da nono wanda ake kira galacticus ga wasu daga cikin abincin da aka sani suna taimakawa wajen ƙara samar da nono akwai a pap wato ƙosai da koko, koko da ƙosai wanda aka fi sani abinci ne da ake yi daga hatsi kamar masara, dawa ko gero yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki sannan kuma yana cin wani abincin me zafi tare da madara ko nono na iya taimakawa wajen ƙara samar da nono sannan akwai fura da nono wanda aka fi sani da ah a dama fura da nono a tare abinci ne da ka yi daga garin gero da madara yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar irin su calcium, phosphorus, magnesium da fiber shan fura da nono na iya taimakawa wajen ƙara samar da nono sannan akwai abinda muke kira ugu ugu wanda ake kira da ana samun sa ne yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar vitamin na A da C da K wato bitamin na ah, ca da ka sannan cin miya mai ɗauke da ugu na iya taimakawa wajen ƙara samar da nono sannan akwai gyaɗa tana ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar protein, omega-three 3 fatty acid da kuma irin su calcium cin gyaɗa na iya taimakawa wajen ƙara samar da nono akwai a gwanda tana ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar bitamin ca, a da e da sinadarai shin gwanda na iya taimakawa wajen ƙara samar da shi kan shi wannan abun sannan akwai karas karas yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar bitamin A bitamin ca da fiber cin karas na iya taimakawa wajen ƙara samar da nono sannan akwai dankalin Hausa shi ma yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki sannan shi ma yana da bitamin na ca da fiber cin a shi wannan dankalin Hausa na iya taimakawa wajen ƙara samar da ruwan nono sannan akwai man a kwakwa yana ɗauke da shi ma da sinadarai mai kyau sannan amfani da shi a jiki in aka shafa yana taimakawa wajen ƙara samar da nono, to ruwa ma shan ruwa mai yawa yana taimakawa wajen samar da isashen nono ruwa yana taimakawa wajen kiyaye lafiyar uwa da kuma samar da nono isashe.

Asalama alaikum wannan ya na magana a kan alamomin cutar suga a lokacin dauka ciki da hanyoyi da za'a magance. Cutar suga a lokacin daukar ciki waca a ke kira testational diabetes, cuta ce da ke faruwa lokacin da jiki ba ya iya tsarafa sinadarin suga yadda ya kamata a lokacin dauka ciki Wannan na iya haifar da hau hawa matakan suga a jini wanda ze iya shapar lafiyar uwa da jariri alamomin cutar suga a lokacin dauka ciki yawanci cutar suga a lokacin dauka ciki ba ta nuna alamomi ma su yawa. Idan har akwai alamomi, su na iya hadawa da shan ruwa mai yawa yawan yin pisari gajiya mai yawa, kunburin kafa da hanu da hawan jini duk da haka wasu mata na iya kasancewa ba tare da alamomi ba, dan haka a na bukatar gwajin suga, a jini dan tabatar da cuta. Gwaje-gwaje da a ke yi dan ganowa, a na gudanar da gwajin oral glucose screener, tsakanin makonnin ashirin da hudu zuwa ashirin da takwas na daukan ciki Idan sakamakon gwajin farko ya nuna akwai yuwar cutar a na gudanar da gwajin kwarar glucose tolerance test wanda ya fi tsaho. Idan sakamakon nuna matakan suga sun yi yawa toh a na tabbatar da cutar suga a lokacin dauka ciki Dalilin da suke haifar da cutar suga a lokacin dauka ciki cutar na faruwa ne lokacin da jiki ba ya iya samar da isheshen abun da a ke kira insulin, dan tsarafa sunadarin suga a jini. Wannan na faruwa ne saboda canje-canje a matakan sunadare a jiki yayin dauka ciki dalilen da ke kara haɗarin kamuwa da cutar sun hada da samun nauyi fiye da kima kafun dauka ciki. Rashin motsa jiki samun tarihin cutar suga a cikin iyali samun cutar suga a lokacin dauka ciki a baya tsannan samun jariri mai nauyi fiye da nauyin kilo dugo, kilo hudu da digo a baya kasancewa cikin kabilu kamar a indiyawa, da en Asiya an yi magance cutar suga a lokacin dauka ciki magance cutar suga a lokacin dauka ciki ya na da matukar mahimmanci dan kiyaye lafiyar uwa da jariri. Daya da ga ciki su na cin abinci mai gina jiki cin abinci mai dauke da sinadari kamar ah abincin da yake gina jiki wanda a ke kira carbohydrate masu wahala protein mai kyau da mai kuma, ya na taimakawa wajen tsarafa matakan suga a jini. Motsa jiki, motsa jiki kamar tafiya ko yin wasani na taimakawa wajen na taimakawa wajen rage matakan suga a jini da kuma inganta lafiyar jiki. tsannan kula da matakan suga a jini yin gwaje-gwaje na yau da kullum ya na taimakawa wajen sanin yadda matakan suga ke canzawa da kuma daukar mataki idan ya zaman dole. Se kuma amfani da magunguna idan matakan suga ba su daidaita da canje-canje a abun a abunci da motsa jiki ba, likita na iya ba da shawara amfani da magunguna kamar su insulin toh duk da cewa ba'a iya hana cutar suga a lokacin dauka ciki gabadaya, a na iya rage haɗarin kamuwa da ita ta hanyar wa'ennan abubuwa da mu ka lisafa, Allah ya kiyaye.

Asalama alaikum wa ramatullah Muhimmancin kula da lafiya uwa a lokacin daukar ciki wajen ilimantar da uwar dauke-dauke da ciki gama da abinci, rayuwa da shirin haihuwa. Kula da lafiyar uwa a lokacin dauka ciki waca a ka fi sani da antenatal care ta na da matukar mahimmanci wajen tabatar da lafiyar uwa da jariri Wannan kulawa ba wai kawai ta na duba lafiyar jiki ba, har ma ta na ilimantar da uwa game da abinci mai gina jiki, rayuwa mai kyau kuma yadda za ta shirya wa haihuwa Akwai abubuwa da dama wanda za'a kawo a kan wannan batu, na daya, ilimin abinci mai gina jiki. Toh wannan abu ya na ba da ilimi game da abinci mai gina jiki da wanda ya dace, da bukatun uwa da jariri. A na koyawa uwa yadda za ta ci abunci mai dauke da sunadarei kamar folic acid, kalcium da iron. Wadanda ke taimakawa wajen hana na kasa a jariri tabbatar da lafiyar uwa Haka nan, a na bada shawara a kan yadda za'a guji cin abincimai gishiri ko me mai dayawa wanda ze iya haifar da matsaloli kamar hawan jini ko kia mai yawa. Na biyu shawarwari kan rayuwa mai kyau, toh a nan a na magana ne, a gan yadda uwa ta gudanar da rayuwar ta, ta yadda za ta kasance cikin koshin lafiya. A na koya wa uwa yadda za ta motse jiki cikin sauki kamar tafiya, wanda ke taimakawa wajen rage damuwa da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka nan, a na bada shawara a kan yadda za ta guji shan taba, ko barasa, giya kenan wanda ze iya haifar da matsaloli ga jariri. Na uku akwai shirin haihuwa a na koyawa a yadda za ta gane alamomin fara haihuwa, za ta tuntunbi asibiti ko likita, da kuma yadda za ta shirya dan haihuwa cikin kwanciyar hankali haka nan, a na bada shawarwari kan yadda za ta kula da kanta bayan haihuwa kamar yadda za ta ci abinci me kyau da kuma yadda za ta kula da lafiyar jariri. Tsannan akwai talafi na hankali da jiki a na ba da shawara kan yadda za ta guji damuwa da kuma yadda za ta kula da lafiyar zuciya da kwakwalwar ta. Tsannan ilimin kula da jariri bayan haihuwa. A na koya wa uwa yadda za ta shayar da jariri yadda za ta kula da lafiyar jariri kuma yadda za ta gane alumumura da ke nuna cewa jariri na bukatar kulawa ta musamman A nan mun ji duk yadda a ke, umm mahaihuwa ke taka mahimmiyar rawa wajen ilimantar da uwa game da abinci me rigina jiki, rayuwa me kyau da kuma yadda za ta shirya haihuwa. Ta hanyar wannan kulawa a na taimakawa uwa wajen samun lafiya mai kyau da kuma tabbatar da lafiyar jariri dan haka, ya na da matukar mahimmanci ga ko wace uwa tabbatar da cewa ta na samun. Wannan, a taimako, da ga farkon dauka ciki har zuwa lokacin haihuwa.

Wasu irin al'adu da labi'u akan irin yadda mata ke neman kulawa Al'adu da labi'u suna taka muhimmiyar rawar wajen yadda mata ke kallon lafiyarsu musamman a lokacin da suke da juna biyu. Wannan yana da tasiri sosai wajen yadda suke neman kulawan likita ko rashin hakan. A wasu al'ummomi ana kallon ɗaukan ciki a matsayin al'ada ce ta rayuwa dake buƙatar kulawa ta al'ada ce kawai, ba tare da an nemi taimakon masana a harkan lafiya ba. Hakan yana haifar da jinkiri, ko ƙin zuwa asibiti domin duba lafiyar jiki, wanda hakan na iya janyo matsaloli ga uwa da jaririn. A cikin al'ummomi da dama akwai imani da dama cewa ciki da haihuwa lamari ne na asiri, ko wani abu da bai kamata a fallasa ba.. Wasu mata na jin kunya ko fargaban zuwa asibiti saboda tsoron a gane su ko kuma a kalle ba su da kyau a al'adar da akeyi Wasu kuma na iya cewa likitoci ba sa fahimtar al'ummar su ko kuma cewa maganganun magungunan gargajiya sune mafi tasiri fiye da na zamani, haka kuma akwqai matan da suke ganin cewa matsalolin da suke tattare da haihuwa na buƙatar kulawa ndaga malamai, bokaye, ko dattawa maimakon masu lafiya. Al'adu siukan bayar da fififko ga magungunan gargajiya, a wasu lokutra mata na samun shawar cewa su dinga shan ganyayyaki, ko yin irin wasu addu'o'i ko tsafi domin samin sauƙi a lokiutan ɗaukan ciki. Waɗannan ɗabi'u na iya hana su zuwa duba cikin su ko kuma hana siu amfani da magungunan da aka basu a asibiti. Akwai kuma ɗabi'ar goyon bayan iuyaye ko iyayen miji, wajen yanke shawara akan kulawar da mace za ta samu, wanda a wasu lokuta suna hana mace samun 'yancin kanta na ne, man likita idan tana buƙata. Wani muhimmin abu shine, rashin ilimi ko fahimta ga me da mahimmancin kulawar likita, a lokacin ciki, Idan ,mace bata fahimci matsalolin da na iya tasowa ba kamar zubar da ciki, hawan jini, ko rashin iskad jini a a jikin jariri ba za ta ga muhimmancin zuwa asibiti ba. Wasu mata na ɗaukan zubar da ciki da wahalhalun haihuwa a matsayin ƙaddara daga Allah wanda hakan na rage musu Vwarin gwiwar neman taimako daga masana. Duk da haka, ana iya rage wannan matsala ta hanyar wayarda kai cikin harshen da mutane ke fahimta. A haɗa kai da su kaman na a'umma da na addini domin yaɗa ilimin lafiya cikin tsarin al'ada, Likitoci da ma'aikatan lafiya suma na iya koyan al'adun yankin da suke aiki domin su fahimci ra'ayoyin mutane da kuma su inganta hurɗa tsakanin su da mata masu juna biyu. A taƙaice, al'adu da ɗabi'un gargajiya suna da tasiri sosai ta wajen yadda mata ke kallon kulawar lafiya a lokacin ɗaukan ciki. Saboda haka yana da matuƙar mahimmanci a haɗa hanyoyin gargajiya da na zamani domin samar da kulawa mai nagarta, ga mata masu juna biyu.

Cibiyoyin tallafi na ke takawa don rage damuwa da tashin hankali ga ,mata masu juna biyu A lokacin da mace ke da juna biyu tana shiga wani sabon mataki, na rayuwa dake cike da canje canje na jiki, tunani da kuma zamanta kewa. Waɗannan canje-canjen na iya haifar da damuwa da tashin hankali, musamman idan bata da cikakken goyon baya daga iyali, abokanai ko sauran al'umma. A irin wannan lokaci samun tallafi daga cibiyoyin zamantakewa yana da matuƙar mahimmanaci wajen taimaka mata shawo kan waɗannan matsaloli. Cibiyoyin tallafi na zamantakewa na nufin mutane ko ƙungiyoyi da ke ku sa da mace da ke bata ƙwarin gwiwa, goyon baya da taimako, ta hanyoyi daban-daban, waɗannan na iya haɗa da miji iyaye, 'yan uwa, abokanai, malaman addini, kungiyoyin mta, da ma'aikatan lafiya. Akwai hanyoyi daban--daban da irin waɗannan tallafi ke rage damuwa fda tashin hankali ga mace ,mai juna biyu. To, na farko, tallafi daga miji, ko abokan zama yana da matuƙar mahi, mmanci lokacin da miji ke nuna kulawa da fahimta, yana ƙarfafa zucoyar matarsa me juna biyu wanda hakan na rage mata nauyin da ta ke ji. Misali, taimakawa da ayukan gida, zuwa duba lafiya tare da ita, ko kuma tattaunawa da ita gama da yadda take ji na daga cikin hanyoyin dak etaimaka mata wajen samun natsuwa da jin daɗin rai. Na biyu, Iyaye da 'yanuwa ma suna da rawar da za su taka. Lokacin da mace mai juna biyu ke samun shawarwari adda'a da kuam taimako daga danginta, tana ƙara jin tsaro, da kwaznciyar hankali. JHakan na rage jin kaɗaici da kuma tsoron abinda ke gaba musamman idan mace ce da vake samun juna biyu karo na farko. Na uku: Abokai da ƙungiyoyin zamanta kewa na taka rawa sosai sukan zama mafita lokacin da mace ke son yin hira, ko samun nishaɗi. Hira da abokai na iya taimaka mata, wajen fitar da damuwa musamman idan tana magana da wasu da suka taɓa shiga irin wannan hali. Wannan musayar ƙwarewa da shawarwari na taimaka mata jin cewa ba ita kaɗai take cikin wannan yanayi ba. Na huɗu: Tallafi daga ma'aikatan lafiya kamar unguwan zoma da likitoci yana taimaka mata wajen samun bayanai na fahimta game da ci gban juna biyun da kuma shirin haihuwa. Lokacin da mace take da tabbacin cewa tana samun kulawa daga ƙwararru tana jin kwanciyar hankali, haka kuma idan an samu wata matsala za'a magance ta da wuri wanda hakan ke rage damuwa da tsoro. Bugu da ƙari, malamai da shugabannini addini suma da mahimmancin wajen bada taimakon ruhaniya, so da dama addi'a da karatun littatafan addini da shawarwari na iya kwantar da zuciya da ƙarfaf imaninta. Wannan na taimaka mata wajen wajen fuskantar ƙalubalen juna biyu da ƙarfin zuciya.

Salama alaikiuma murakatullahu ta'ala barka dai ahh yadda rashin ilimi da yaɗa bayanai na ƙarya bke hana samun damar amfani da hanyoyin tsara iyali. Hanyoyin tsara iyali na ɗaya daga cikin hanyoyin na kula da lafiyar iyali da ci gaban al'umma gaba ɗaya, duk da haka a ƙasashe da dama musamman a yankunan karkara ko tsakanin wasu al'ummomi rashin ilimi da yaɗa bayanan ƙarya na taka gagarimar rawa wajen hana mata da maza damar samin waɗannan hanyoyi cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Na farko: Rashin ilimi game da hanyoyin tsarin iyali na nufin cewa mutane da dama basa fahimtar yadda waɗannan hanyoyin suke aiki ka'idodinsu da kuma hanyoyi da ake da su Wasu basa sanin cewa akwai hanyoyi daban-daban da suka haɗa da na ɗan lokaci kamar ƙwayoyi, allura da na'ura dake sakawa wato IUD da kuma hanyoyin dindindin kamar tiyatar hana haihuwa. Rashin wannan bayanai yana sa mutane su ɗauka cewa duka hanyar tsarin iyali guda ɗaya ne kuma suna da illa guda ɗaya, wanda wannan fa ba gaskiya bane. Na biyu: Yaɗa bayanan ƙarya ko yaɗa jita-jita fahimta mara kyau, ko kuma saƙonnin ƙarya dake yawo a kafafen sada zumunta na ƙara dagula lamarin. Wasu sun tarda cewa amfani da hanyoyin hana haihuwa, na iya haddasa rashin haihuwa gaba ɗaya ko yana sa mace ta sami cuta kamar ciwon cancer, wato sanƙa sanƙarau ake cewa. A wasu lokuta mutane na yadda cewa amfani da ƙwayoyin hana haihuwa na hana mace samun miji, ko yana rage a ƙarfi na ɗa namiji. Waɗannan bayanai marasa tushe suna hana mutane yadda da amfani da hanyoyin da likitoci suka tabbatar da ingancin su. Na uku: Rashin ilimi, da waɗannan bayanan ƙarya suna hana mutane neman shawara dahga wurin ciboiyoyin lafiya Mutane da dama ba sa son zuwa cibiyar lafiya domin tambayar hanyoyin tsara iyali saboda tsoron abinda za'a ce musu ko kuma saboda sun riga sun yarda da abinda suka ji, daga miutane ko kafafen sada zumunta. A wasu lokuta matsin lamba daga iyali, miji ko al'umma na sa mata su bar amfani da hanyoyin ko kuma su kasa samun su kwata-kwata. Bugu da ƙari, akwai rashin isassun shirye-shirye, na wayar da kai daga gwamnati da ƙungiyoyin lafiya. Idan ba'a koyar da mutane daga tushe ba, musamman a makarantu da wajen taruka na al'umma mutane ba za su san gaskiya da ƙarya ba. Rashin shiga cikin gida da bayar da bayani a cikin yaren da mutane ke fahimta yana shima bada muhimmiyar aaaahhhh yana taka muhimmiyar rawa game da harkan yin tsarin iyali.

cikakken ilimi na jima'i wani muhimmin bangarene na tarbiya da wayarda kan matasa dangane da jima'i lafiyar jiki da hankali dakuma dangantaka wannan irin ilimi yana taimaka wa yara da matasa su fahimci jikinsu su yanke shawara me kyau da kare kansu daga hatsararo kaman daukan ciki da wuri cututtuka masu yaduwa ta hanyar jima'i da cin zarafi duk da cewa makarantu na taka rawan gani wajan gabatarda wannan ilimi iyaye da masu kulada yara sunada matukan muhimmin rawa wajan tallafawa da kuma karfafa wannan ilimi a gida na farko iyaye da masu kulawa sune farkon malamai a rayuwar yaro tundaga kuruciya yara na koyan abubuwa daban daban daga wajan iyayen nasu da yadda suke magana da yadda suke abubuwa da dama idan iyaye sun fara bayani gameda abubuwan da suka shafi jiki al'ada da dangantaka tunda wuri cikin sauri da gaskiya hakan na taimakawa yaron ya girmama abunda yake fahimta da kansa da sauran mutane wannan yana tabbatar dacewa lokacinda makaranta ta fara koyarda ilimin jima'i yaron ya rigada ya samu wasu ilimai na fahimta tun daga gidansu sa'anan kuma iyaye suna taka rawa wajan kafa yanayin daya dace don tattaunawa da yara gameda batutuwan jima'i ba tareda jin kunya ko tsoroba idan iyaye suka bude kofa kan tattaunawa da yara akai akai yanasa yara sufi yarda dasu kuma hakan yanasa su tambayi abunda basu fahimta ba memakon su nemi bayani daga abokai ko shafin yanar gizo daba lallai yazama sihihin labariba wannan yana taimakawa wajan hana yaduwan bayanan karya ko yada barna acikin al'umma akazalika iyaye da masu kulawa na iya tabbatar da cewa bayanai da yara suke samu a makaranta sun dace da addininsu da al'adarsu duk da cewa ilimin jima'i cikakke na cikakke yanada kokarin nuna girmamawa ga al'adu daban daban yanada daman kara bayani ko gyara fahimta ta hanya amfanida addini ko al'ada don karfafa darasin wani na taimakawa yaro wurin ya fahimci ilimin jima'i daga ma'anga daya dace da tarbiyyanshi bayaga haka rawan da iyaye ke takawa wajan koyi da misali yanada matukar mahimmanci idan iyaye na nuna girmamawa a sakanin juna suna mutunta juna da nuna kulawa cikin iyali yara na koyan haka kai tsaye wannan na koyardasu yanda zasuyi mu'amala da juna cikin mutunci da juna wanda shima wani bangare ne na ilimin jima'i a karshe iyaye na iya hada kai da makarantu wajan tabbatar dacewa manhajan da ake koyarwa ta dace kuma su bada goyan baya alokutan da ake bukata

Assalamu Alaikum rigakafi kamar abunda ake kira a turance HPV yana taka muhimmiyar rawa wajan kare mutane daga kamuwa da wasu nau'in cututtuka masu yaɗuwa ta hanyar jima'i wannan rigakafi yana daya daga cikin muhimman hanyoyin kiwon lafiya da ake amfani dasu dan kare lafiyar jiki mussamman wajan hana kamuwa da cututtuma daka iya janyo matsaloli masu tsanani kamar jiwon daji a gaɓoɓin jima'i wannan rigakafi da ake kira da HPV ha, pa ,va kenan wata kwayar cutace dake yaɗuwa ta hanyar jima'i akwai nau'in ha, pa., va dinnan sama da ɗari amma wasu daga cikinsu ne ke haddasa cututtuka masu tsanani misali nau'ikan ita rigakafi guda goma sha shida daga sha takwas sunada alaƙa da kusan kashin saba'in cikin dari na cikin dajin ma'aifa a mata sauran nau'ikan kuma na iya haifar da ciwon daji a dubura azzakari bakin farji dama moƙokau haka kuma wasu nau'ikan sukan kan haifarda kuraje ko guba a gaɓoɓin jima'i rigakafin nan ana bada shi ne ga yara maza da mata tun kafain sufara yin jima'i yawanci daga shekara tara zuwa sha hudu ana bada shine dan kariya tun kafin mutum ya hadu da ƙwayar cutar saboda rigakafin yana aiki mafi kyau ne dan ba'a kamu da cutar ba tukunna hakan yanasa garkuwan jiki ta koyi yadda zata ya yak yaƙi da cutar idan mutum ya hadu da ita daga baya wannan ƙariya ce mafi karfi da tasiri na dogon lokaci a fannin rigakafin cututtuka masu yaduwa ta jima'i gaba daya wannan allurar ya ya yana zama na farko da akayi domin rigakafin wata cuta dakeda alaka kaitsaye da ciwon daji wannan yana nuni da yadda chigaban kimiyya ke bada dama wajan kare lafiyar mutane ta hanyar rigakafi memekon jira har sai an kamu da cutar idan har mutane suka karbi wannan rigakafi hakan na taimakawa al'umma gabaki daya ta hanyar rage yaɗuwar cutar daga cikin al'umma bayan ga riga kafinnan damuketa bayani akai akwai sauran rigakafi dake taimakawa wajan hana wannan cuta ta a da ake samu a jima'i misali ga hypertieties B nada mutukar amfani wajan hana kamuwa da cutar sankarau ta shafi anta wanada ma yake yaduwa ta hanyar jini da jima'i akannan akwai bincike akan rigakafi a a cutar cuta mai karye garkuwar jiki wato HIV koda yake haryanzu ana kan gwaji da bincike dan tabbatar da ingancin wannan rigakafi

Assalamu Alaikum a tashin hankali da cin zarafin jima'i daya danganci banbancin jinsi na daga cikin manyan matsalolin dake haddasa yaɗuwan cututtuka masu yaduwa ta hanyar jima'i da cuta mai karye garkuwar jiki to abunda ake nufi da wannan bayani shine cin zarafin jima'i daya danganci jinsi na kara yaɗuwar wannan cutar datake ake samu ta hanyar jima'i da kuma cuta mai garkuwar jiki ta hanyoyi da dama na farko wanda aka tilastawa yin jima'i bayida damar kare kansa misali ta hanyar amfani da kororon roba wannan na sa wannan na sa yana iya kamuwa da kwayar cuta daga wanda yamasa zarafin haka kuma tilasta jima'i yana haddasa raunuka a gaɓobin jiki musamman awajan jima'i wanda hakan ke saukak shigar kwayoyin cuta cikin jini wanda yana kara hadarin kamuwa da cuta mai garkuwan jiki wato HIV da sauran cututtuka kamar wanda ake kira da gonorrhea da sauransu sa'anan wannan matsala na shafan mata da maza amma mafi akasari mata da kananan yarane ke fuskantan haka saboda rashin karfi ko rashin ikon kare kansu hakanan rashin fahimta, tsoro da shishigi na zamantakewa kan hana wadanda suka fahimci wannan cin zarafin samun taimakon daya dace baya ga haka wadanda ke fuskantar cin zarafin jima'i musamman mata sau dayawa basuwa samun damar yin gwaji ko karɓar magani saboda tsoron zargi ko kunyata wasu kuma basuwa samun dama zuwa asibiti saboda iyayensu ko abokan zaman su suna hanasu kokuma suna jin tsoron anci mutuncinsu hakan na hanasu samun kariya daga yaɗuwar cututtuka ko kuma samun maganin da ze hana cutar yaduwa ajikinsu ko watsa ko ta wartu ko ta watsa a cikin al'umma a wannan yanayin ne ake bukatan kula ta musamman da ake baiwa mata masu ciki wato antinatal care wannan wanu bangarene na kula da lafiyar mata masu juna biyu inda akeyin gwaje gwaje da kuma bayarda magunguna dan kare lafiyar uwa da jariri wannan kulawa tana taka muhimmiyar rawa wajan gano matsaloli dasuka shafi cuta da ake samu ta hanyar saduwa da ko kuma ta mai karye garkuwar jiki da aka gano cewa me me ciki na daukeda wannan cuta

A lokacin ɗaukar ciki lapiyar uwa da jaririna buƙatar kulawa ta musamman kulawad da ake baiwa mata masu juna biyu wato na temakawa wajen gano matsaloli da kuma ɗaukar matakin da ya dace kuma ɗaukan matakin da ya dace kapun su zamana sun haihu dole ne mace mai juna biyu ta san wasu alamomi da ke nuna cewa akwai haɗari ko matsala a cikin cikin ta domin ta hanzarta zuwa asibiti ta sanar da likita ko ma'aikacin lapiya wannan ze iya ceton rayuwat ta da ta jaririn ta ga wasu dayawa cikin alamomin matsaloli da mace me ciki ya kamata ta kula da su na ɗaya akwai jini daga parji yin jini a lokacin da mace ke da juna biyu musamman idan yana da yawa ko yana tare da ciwo na iya nuna matsala kamar zubad da ciki ko matsala da mahaipa wannan na buƙatar kulawar gaggawa na byu ciwo mai tsanani a ciki ko a bayan ta idan mace na ciwo mai tsanani a ciki ko a bayan ta musamman idan ba a cikin lokacin haihuwa ba yana iya zama alamar matsala da mahaifa ko kuma ciwon daji ko hawan jini sannan yawan ciwon kai da ganin duhu ƙyalli-ƙyalli a ido waɗannan na iya zama alamar hawan jini na masu juna biyu wanda ke iya haɗari ga uwa da jariri wannan na iya kaiwa ga ko Allah ya kiyaye sannan ƙarancin motsi daga cikin ciki a cikin watanni na ƙarshe na ciki jariri na motsawa a kai a kai idan mace ta lura cewa motsin jaririn ya ragu sosai ko ya dena ko ya dena gaba ɗaya dole ne ta je asibiti don duba lafiyan jariri ciwon pitsari ƙonewa ko wahala wajan yin pitsari waɗannan na iya nuna cutar mapitar mapitsara wanda isan ba a kula da shi ba ze iya yaɗuwa zuwa mapitsara na sama ko yawaitar matsaloli a cikin ciki zazzaɓi me tsanani zazzaɓi me tsanani na iya nuna akwai kamuwa da cuta wanda ka iya shapar jariri yana da kyau a hanzarta zuwa asibiti domin duba dalilin zazzaɓin da kuma ba da magani tumbi ki ƙapa da ke kumbura sosai idan mace ta para jin tumbi ko ƙapan ta na kumbura kuma kumburin yana da yawa ko yana tare da ciwon kai da ganin duhu wannan na iya zama alamar cuta ta wanda buƙatar kulawar gaggawa jigata ko paɗuwar ko paɗuwar jiki idan mace tana pama da rashin kuzari sosai paɗuwar jiki ko suma yana iya cewa tana pama da ƙarancin jini ko wata mastala da ke buƙatar kulawa.

Hatsarin para ciyar da jarirai abinci bayan nono da wuri ciyar da jarirai abinci bayan nono yana da mauƙar mahimmanci ga lapiyar yaro a cewar ƙungiyoyin lapiya na duniya kamar W.H.O da UNICEF ya kamata a a para ciya da jarirai da abinci daban-daban bayan sunn cika watanni shida na rayuwar su kapun wannan lokaci nono kaɗai ko na uwa ko madarar roba ya wadatar domin biyan buƙatun jikin jariri para ciyar da yaro da wuri ko jinkirta haka yana iya janyo matsaloli masu tsanani ga lapiyar sa hatsarin para ciyar da yaro da abinci da wuri kapun watanni shida ƙarancin abuncin da garkuwaan jiki a watanni shida na parko hanjin jariri be gama girma ba idan aka para bashi abunci mai nauyi kapun wannan lokaci yana iya puskantan matsaloli kamar amai gudawa da kumburin ciki wannan yana iya sa jikin yaro ya kasa sahn abunci yadda ya kamata kuma hakan ze iya rage ƙarpin garkuwar jikinsa matsalolin ciwon ciki yara da basu da cikakken tsarin narkad da abunci idan aka para ciyar da su da wuri na iya kamuwa da cututtukan ciki da na hanji haka kuma abuncin da ba a dapa shi da tsapta ba na iya shigar da ƙwayoyin cuta cikin jikin su sannan akwai rage sha'awan nono idan aka para ciyar da jariri da abunci me nauyi da wuri yana iya rage sha'awan sahn nono wanda hakan na iya hana shi samun mihimman sinadarai masu kare jiki da ke cikin nono sannan akwai tashin hankali ga iyaye rashin pahimtan lokacin da ya dace na iya sa iyaye damuwa da rashin sanin abuncin da ya dace hakan na iya kawo rashin lapiya ga jariri sannan kuma akwai hatsarin jinkirta para ciyar da yaro bayan watanni shida bayan watanni shida nono kaɗai baya wadatad da dukkan sinadarai da jariri ke buƙata idan aka jinkirta ba shi wasu abunci yaro na iya puskantar ƙarancin sinadarai kamar da wasu sinadarai masu taimakawa girma sannan akwai raguwar cigaba na lapiya da hankali rashin isasshen abunci yana iya janyo yaro ya kasa samun girma daidai da shekaru hakan na iya shapar hankalinsa karatu da girmansa gaba ɗaya sannan rashin sabawa da abunci idan aka jinkirta ciyad da yaro har bayan shekara guda yana iya wahala ya saba da ɗanɗanon abunci ma hakan ze iya haipar da rigima a wajen ci wanda ke janyo matsaloli a girma da lapiya.

Menene zazzaɓin cizon sauro kuma yaya ake kamuwa da shi zazzaɓin cizon sauro wanda aka pi sani da wata cuta ce mai yaɗuwa da ke haddasa matsaloli da dama a lapiyar ɗan adam musamman a yankunan da ke da yawan sauro wannan cuta tana da hatsari matuƙa musamman ga yara ƙanana mata masu juna biyu da kuma tsopappi cutar cizon sauro cuta ce da ke yawan kashe mutane a Apurka piye da ko wani yanki na duniya kuma tana ɗaya daga cikin manyan cututtuka da ke hana cigaban al'umma to amma me ke haddasa wannan cizon sauro cuta ce da ƙwayar cuta um me suna take haiparwa akwai nau'o'in guda biyar da ke iya kamawa da ke iya kamawa da mutum amma nau'in da ya pi haɗari a yawan kashe mutum shine wannan wanda muka ambata wannan ƙwayar cutar tana rayuwa a jikin sauro macen sauro kenan wadda ke cizo da daddare to amma ta yaya ake kuma yaɗuwa da ita wannan cuta ana kamuwa da wannan cuta ne lokacin da sauro wato macen sauro me ɗauke da ƙwayar cuta ya ciji mutum lokacin da sauro ya ciji mutum yana shigad da wannan ƙwayar cikin jinin mutum da wannan ƙwayar cutar tana wucewa zuwa hanta wanda take girma dayawa kapun ta koma cikin jini ta para lalata ƙwayoyin jini wannan lalacewar ƙwayoyin jini ne ke haddasa zazzaɓi da sauran alamomin kuma wanna n cuta ta cizon sauro a shekara guda\ Allah kaɗai ya san adadin mutane nawa take kwantarwa ko take kashewa kuma shiyasa ake shawartar al'umma da su daina yawan barin ruwa ko kwata barkatai ba tare da gyarawa ba domin shi sauro ya pi son irin waƴannan abubuwa a guri sannan kuma ana ƙara ba wa al'umma shawara cewa wasu ciyayi da kuma wasu wata shara a dinga kawar da ita a bayan ɗakuna da kuma gaba ɗaya gida ma gaba ɗaya domin idan ba haka ba za a dinga kamuwa da wannan cuta wadda kuma take yawan raba al'umma da masoya misali tana iya raba ɗa da uwan da ɗa da ɗanta uwa da ɗan ta kai koma ta raba masoyi da masoyiya kamar miji da mata da kuma dai sauran abubuwa da ba a rasa ba.

Salamu alaikum wa rahmatullah. A wannan zamu yi bayani ne akan yadda za a kare kai daga kamuwa daga cutar tarin puka, tarin puka wanda aka fi sani da TB a turance, wata cuta ce mai yaɗuwa wadda ƙwayar cuta ta ke haifarwa. Wannan cuta na shafar huhu amma tana iya shafar sauran sassan jiki kamar ƙoda, ƙashi, ƙwaƙwalwa da dai sauransu. Cutar tarin puka tana yaɗuwa ne ta hanyar iska musamman idan mutum mai ɗauke da cutar yayi tari, atishawa ko ma magana da ƙarfi. Idan yayi be cewa, cutar tarin puka na da sauƙin kamuwa da. Akwai hanyoyi da dama mutum ze iya bi domin kare kansa da kuma hana yaɗuwar a cikin al’umma. To zamu ɗan fara bayani dalla-dalla game da wannan. Na ɗaya yin rigakafin, wata allura da ake kira BCG. Ɗaya daga cikin hanyoyin kare jiki daga kamuwa da cutar puka tun daga ƙuruciya itace yin rigakafin um allurar BCG. Wannan rigakafin na da matuƙar mahimmanci musamman ga jarirai da yara ƙanana domin yana taimakawa wajen hana ita wannan cuta mai tsanani kamar um ita ta TB um ta kama ƙwaƙwalwa ko ta kama ƙashi. Gujewa zama kusa da masu cutar: idan aka san wani yana fama da cutar to yana da kyau a taƙaita cuɗanya da shi musamman idan ba a fara masa magani ba. A guji zama a ɗaki ɗaya da shi na dogon lokaci musamman idan ɗakin ba shi da iska. Sannan tsabtace muhalli da kyautata shakar iska. Muhalli mai tsabta da iska mai kyau yana rage yaɗuwar ƙwayar cutar. Sannan yana da kyau a buɗe tagogi da ƙofofi domin iska ta riƙa shiga da fita. Ita wannan cuta tana da matuƙar illa, tana da matuƙar damuwa domin tana har ga har tana kai mutum ga kisa. Wanda kuma yana da kyau mutane su zamana sun kare kansu daga irin waƴannan al’amura domin ita ba da wani wahala ba take shiga jikin, ba da wani wahala ba take kai mutum ga halaka ga kabarinsa. Shisa yake da matuƙar amfani mutum ya zamana ya kare kansa, mutum ya zamana yana yawan amfani da shafar hanci. Sannan kuma wani lokacin ma ba a gane waye mai cutar. Mutum ya zamana duk wanda yayi tari ko atishawa mutum ya zama ya rufe hancinsa ko kuma idan mutum ya san yana da cutar ya zamana in ze yi atishawa ya toshe hancinsa domin in ba haka ba ze iya yaɗa wa mutane waƴanda basu ji ba basu gani ba. Allah kuma ya kiyaye mu.